Kehe omuntu okwa shitwa ena uunongo onkene kehe omuntu okuna yuningo mwaashoka tavulu okuninga.

Ngaashingeyi aantu ohaya longitha oombaanga dhayoolokathana, moka haya tumu iimaliwa yawo , taya tulako iimaliwa yawo yapungule, opo yeyi longithe mesiku lyalandula .

Moofabulika dhokuhondja iikutu ohamulongo aakulukadhi mboka haa hondjo oohema niikutu kehe mbyoka ya pewa nenge ya hala okuhondja e ta yeyi landitha po ya vule okumona mo sha.

Opena omahala ogendji ngoka haga vulu okugongalwa ngaashi oongeleka, omahala go mayinyanyudho ,oosikola nosho tuu.

Aanangeshefa oyendji oyena omalalakano omanene gamwe gomungoka haya landa iinima mbyoka yili pombanda opo yavule okukaleka dhawo ngaashi yoyene yahala.

Omahala ngaashi omahala moka hamu kala aakulupe ohaya vulu okupewa iimaliwa, mbyoka ya vule okwiikwathela nayo.

Monalenale aantu oya li haa tumu iimaliwa noohauto, ashike ngashingeyi sho oshilongo sha manguluka, aantu ohaa tumu okuziilila moombaanga nenge okuziilila koongodhi dhawo dhopeke.

Moombaanga ohatu vulu okupungula iimaliwa yetu oyindji, yomiyalu ominene nenge omishona. Moka hatu vulu wo okukutha mo iimaliwa tu ka lande iipumbiwa yetu mbyoka twa pumbwa ngaashi oongombe, oohauto, omagumbo nosho tuu.

Sho oshilongo sha manguluka aantu oya toto po oondunge dhi ili nodhi ili ya nkene yokukaleka iimaliwa, na unene okupungula iimaliwa unene ngaa nokutuma iimaliwa pehala lyoku yi tuma peke.

Mongaashingeyi opuna Oombaanga dhi ili nodhi ili moka tatu vulu okutuma noku nanako iimaliwa opo tu vule okwiiyuvitha iipumbiwomwa yetu tse tu lande wo iinima yetu mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhetu.

Oombanga odho dhimwe dhoka oombwanawa oshoka ohadhi kwathele ngaashi oku pungula iimaliwa yetu, oku yi na na ko , noku tumina thana iimaliwa.

Omafo ogo gamwe ngoka ga simana mokukalamwenyo kwetu, oshoka ngele ku na sha omafo ito ti lela owa hepa, ashike ogo ngaa haga falitha onkalamwenyo komeho oshoka oto vulu lela okulanda iikutu, iikulya nosho tuu.

Aantu oyo yamwe yashitwa yena uunongo owindji oshoka ohaya vulu oku e ta po oshitaafula shoka tashi longo nawa, e taye shi tula omatala omawanawa niinima mbyoka tayi vulu oku nana aantu mba taya vulu oku yi landa.

Aantu ohaya vulu oku gandja iimaliwa koongeshefa dhi ili nodhi ili opo ya vule oku tunga noku kaleka po oongeshefa dhawo tadhi yi komeho nawa.

Nale nale oomvula dhakapita ookuku yetu oyali haatumu iimaliwa koonyala, ashike ngaashingeyi ohaa longitha oombaanga dhayooloka hoka haavulu okupungula iimaliwa yo taa tumakitha woo iimaliwa noongodhi dhawo nenge oku ziilila meni lyoombaanga.

Uunkulungu waantu moshilongo shetu owuthike peni? Aantu yena uunongo wumwe wa pitilila taya vulu oku honga po oshinima shimwe.

Aantu ohaya vulu oku kwatathana, oku zilila koombinga noombinga. Moka haya vulu wo oku tseyathana yo ya ninge omuntu gumwe.

Aantu ngaashingeyi ohayavulu ojuya moositola etaya dhenge iinima yawo shi vulithe aantu nale shoka kwali hayayi etaya gandja kaantu yeya dhengele iinima yawo.